Ñiy ay ndawlañ ndaw yo xamne ñu nge yimgu ci mbirub niy joxe xibaar bi di jotale xibaar bi ab njanga lañ doon am boo xamne ñoom ñoo wara njangal ñene ni ndaw ci waale tasxati xibaar.

Ni ab bool la bu tege ci suuf ñu ko dippa bool bi nak kenn xamut lu ci ne kapaski nu ko ku biir waaye mungi tegu fu yaajja tera fet.

Ci mooy berëbi tàngatekaay yaram bi nekko fiir ci ci ñumu réew ñu koy ooye independence stadiom palaas bii nak xufala suñuy ndaw di amee seeni tangat-yaram berebi defar nañ ko ci defar bu njekka.

Li ab jum jukkaay la boo xapte dafa melni lonet waaye moo weesu na lonet liggéekat yi nga xamnetiñ di duga ci biir géej ci ci biir ndox mi ñoo ko de faral di jëfandeko purnu wone limbale leen li seeni gis gis.

Luni ab jar jaar yu ñuy oye wiis nak tankoy sol ci ca nopp yi bon bon wiis yu jaaru yu ndawla denneka yu xamne lunga koy sol ci ca nopp.

Li abma seen labo xamne nanam jumtukaay bu xamne dañ ko ree waral di jifande ko muy gukke liggéeykat yi ci seedil liggéey jumtukaay biina jumtukaay bu xamne la jumtukaay bu xew la ci jamono.

Nuy ay xala la ñu nekk ci seen biir jangalekaay ngi tokk wuur seen taabu ñoom ndak ñaari gurub la bina ci kanab ak bina ci fetee ganaawf.

Ki ak xala bu gi goor la bi yi yëngul ci mbaaru fit pall naanaam ñu koy oyé guol kipax fim nekkanina bumu ci pala ci tangale kay yaram kit nañ ko bool bi be ngoppna ko ci loxam bi pare daanuwaale ak fit pall.

Lii ab dall bu refet am kulóor yu bare amna kulóor bu nuum amna bu weex amna bu orange amna bu nete tamirs mu ngi ame ay bu mi ñooy takke dàlla yi.

Ki ab xale bu jiggeen la boo xamne moom mi ngay jànga ñaw mana meec ñaw mungay tek piis pi ci kom masen bi nga pare di ñaw minga leeta boppa ambe gere faas sol mbu wa bu rafet.

Ri abfaatla mum ko ac ci ko maraaj be taal ko nak muy ëpp digenne ngelaw lu neex ñañi faral neñti ko soxla lool ci jamono tàngaay rmu u ngeñu mumu na nelaw.

Li këytik taskati xibaar la buñuy oyé di standar muy ame bindoy xonxu yinax luñuy wona mooy benn minista buñuy oye dr cise yungona taamnak mu geereex.

Fie gigla manam yu koy oyé bijside géej ji nak mu nga nere ci kowni salañ sanfo manaam yu niñi dañ fadiñoo di noppalu di am fix di sangu di def seeni yeneen.

Li ab bukkla bu tegé ci kowtaba obna moy am kolabu ñur akbdere ak bu xonxa ami ay bitnyi weex bu binak liñci binamooy revision "science" fo opper bésik "school".

Bi ab ji esem upuretula bo xappe buke fi cici ñum réew ñoo nakk ñooyb gi esem bi gëna rëy sici réew mi ñum lena waye ciwsal.

Filaaslabo xam nañu koy oe restoran fii nak dañuy jaay lekk di defar rekkay neex di ko jaay mën nga fee ñu toog jëndesa lekk lekk waxtaan kaf fo ak ree.

Lu ab lu paalu paala moom nak ci garab yi rekk lay tag ti lekka fulóor amlay dundee mangay am netti fason beneenti fason kulóor mu nga am kulóor bu sokola bu xank bu weex ak bu orange.

Wi ab ekoolla bo xam nekp jigasi ak seeni eleef i ñoo fi nekk ecol bina ecol yi dëna mag ki réew mi ci la bopp.

Li ab mondarga la boo xamne ab liggéu crybe nekk fi ci ci ñu réewu la liggéey kay binax ñum ñoo saytu ci wàlli agriculture ñu xamee ko minister of agriculture di republic of thi gandia.

Mi ay mar seeni waruwaaye juntukaay yoo xamne ra ño ñoo seetu waari defar yoon ne nak yan ci am yu bare yoo xamne minjay defar yoon bi ci anam bu refet.

Niy addali jige ñuy tekk bi suuf la dala bi nag dafa werta waye adafa merni bennabi mo ees benn bi nag dafa market mu ko tek ci kow.

Ni ay jë tarab jaborlañ ñu sa lu salubu jë tamba sen bu rafet embi sa robu xaftaan bubbulu te koku bubbula ale.

Lii xaalis la woon fi ci sunumu réew, bu yàgga la bu xam na nyung koy oye ten butuut. Xaalis bi nak leegi, amatut ben nyering fi si sunyumu réew pas ki dooko mëna jaay fe nden mu jaar.